Ennanga ey'eirobo, eirobo lino nga irobo izungu eirobo linho likozesebwa okuloba engege mu nnhandha, era nga liloba engege ndala ndala.

Ekisolo ekyo munsiko nga ekisolo kinho kifukamire ku mugulu ghakyo egye'mberi nga kinho kyona kyona kirugavu olughu lwakyo ekisolo kinho kilinha obwoya obutono tono ku nhindho nnindho yakyo.

Ekizimbe, ekizimbe kino ghamberi kuliku ekipande ekya bbetingi era ghamberi wakyo ghaligho amapiki n'akagaali ebipakinze gho.

Ekibuga nga ekibuga kinho obwire bwa kanzimye nzimwe nga ere embali ere elyo ekizimbe ekya kalinna ekinene, ghansi ghanho ghaligho amamotoka aga takisi kwotaire nha mataala agali kwakayakana.

Enhimiro, enhimiro enho nga ba giyoyota bulungi era nga enhimiro enho nnenhe inho enhimiro enho ye tolwailwa emiti egya kilagala.

Emikono, emikono dhino nga dha muntu nga era ari gema mwitaka eitaka lino lirimu obusimbe, obusimbe buno buto inho

Ono agemye akagege akatono mungalo nga era kano kali kwirobo nga kano bakakozesa nga omutego okugema engege enhenhe.

Abavubi nga abavubi bano bali kukaato akembagho akatono era nga bali babiri oghundhi agemye enkasi oghundhi ayemeraire kukaato nga emberi eno eriyo agasolo ago mumaadhi agali mumaadhi.

Elawunda ey'enguudo edhaganhanha, nga enguudo dhino dhiva mu bifo eby'endhaghulo aye nga enguudo dhino dhiraga nti dhirimu eitaka lingi era kumbali kwadho mulimu amayumbayumba.

Omuntu nga ayemeleire ku kibaale ekighanvu ekibaale kino nga kiri mu maadhi era nga amaadhi gano akubye ku kibaale kino gakola amayengo.

Akamotoka, akamotoka kano nga ketise enkoko edhiri mubutimba enhingi era einhuma eno eriyo omusaadha alitambula kwotaire n'ole oghundhi ali kukamotoka ghangulu.

Endhovu, endhovu dhino nga nnhingimuku era nga dhirimu ento n'enkulu, endhovu dhino bisolo bya mu nsiko era nga biba binhenhe inho. Einhuma ghabyo eriyo emiti emitaagataaga egya kiragala.

Omuvubi ono nga atyaime okumpi n'elyato lye ery'embagho era nga atyaime kumpi n'ebiveera veera ebyendhaghulo ono nga alina ebintu by'alita mukaveera.

Omusaadha, omusaadha ono nga ayambaire esaati eyo bukululo alina akakomo kumukono ogundhi kw'otaire esawa kumukono ogundhi era ono nga agemye eisimu mungalo, eisimu lino n'eryo kutereza.

Omukono guno nga gwa mbaire egiravu era gugemye akathupa kebasolokezamu omusayi okukebera obulwaire obwa kovidi naintini.

Akaato akatonho nga kanho ba kakola mu mbawo kanho akaato Kali ku kaiga akatinhi aye nga akaiga kanho ghekali ghaidhwireku ebisubi ebingi.

Omusaadha, omusaadha ono nga ali kusimba omutyeere, era omusaadha ono yefunyemu nga yesibye ne kitambaala ku mutwe. Omutyeere guno bwegukula gulibwa nga emmere

Omutendesi atendheka obwana obuto omupira nga onho abwemereiremu ghagati era nga ali ku bulagira ekyokola, omupira gunho gukola nga ekyo kwesanhusa.

Omusaadha musubuzi gha matoke onho nga asibye enkota dha matoke enhingi ku gaali era nga egaali enho ali gisilingisa, einhuma ghe eriyo abantu abendhaghulo abali tambula kwotaire epiki nhe mmotoka.

Omuzigiti omunhenhe, omuzigiti guno nga gwa kalinha era nga omuzigiti guno guliku omunhala omughanvu, wamberi ogho omuzigiti guno ghaligho obumotoka obupakinzegho era nga omuzigiti guno gw'abasiramu gwe basaliramu.

Kazaninkirizi ono kazaninkirizi asanhusa abantu nga abakolera obukodhyo era ono nga ali kasuka ebintu mu ibanga nga biri bisatu abikyusa kyusa.

Ekifo kye balimiramu ebibala nga babisimbye mundha, nga era bino byonabyona bya kiragala. Era nga bingi ebisimbe bino. Ekifo kino bakilimiramu ebintu eby'okutundha.

Engege, engege eno nga nhenhe era nga bagitaire ghansi nga engege eno bava gilobesa eilobo nga era ekali ku kukagugha akeilobo

Omusadha nga atyaime ghangulu gh'akaiga ku bitakataka nga biliku obusubi nga era ono ataile eilobo mu maadhi ari kuloba.

Enhandha enhenhe nga kulubalama okw'enhandha kuno kuliku ebibaale baale embali ere eriyo olusozi sozi era enhandha eno amaadhi gayo galimu amayengo yengo.

Omusaadha nga ayemereire mu mwiga gw'amaadhi, nga era omusaadha ono agemye eirobo, eirobo lino balikozesa okuloba. Nga emberi ere eriyo ensozisozi kwotaire n'obubaale obuli ghano kumbali okw'omwiga guno

Obuyumba obusisila nga obuyumba bunho buyoyote bulungi era nga bagizimbisa itaka ba buserekesa isubi, oluya lwe nhumba bunho busaghe bulungi nga einhuma ghabwo eriyo ebigogo nhe miti emingi.

Omutembeyi ogh'engoye nga ono yetiise omugugu ogw'engoye dhe ku mutwe era nga einhuma ghe eriyo emiti kwotaire n'oluguudo.

Embaati eyo kumaadhi eno nga eyemeleire ku kibalebale ekibaale kino nga kiri mu maadhi embaati dhino dhiseyeeya ku maadhi kuba ebigere byado bidhambaku

Akamuli, akamuli kano nga ka langi ibiri, kalinha langi endhirugavu ghagati, kaba ne langi eye kyenvu yenvu kumbali nga era kanhekanhekanha bulungi.

Endhuki, endhuki eno nga erigwa kukamuli, endhuki dhino kubimuli ditolamu omudhenhenhe gwedhi kozesa okola omubisi.

Emmotoka lukululana eno emmotoka liku etanka etambuza amafuta ke lukululana eno eri kuluguudo lwa kolansi kekumbali ere eriyo amayumba.

Ekifoo nga ghano ghaligho bikasasiro ebingi era nga bino biri inhuma gh'amayumba nga era wano ghakyafu inho ti ghalungi ghangulu agha kuba.

Akanhonhi akalangi aya kyenvu nga akanhonhi kano kali kukisu kyako ekisu kino kili ku kasubi akakilagara nga era obunhonhi buno busula mubisu bino

Omunasayansi nga ono ayambaire akakokolo ku nhindho yayambara n'eigandhuura nga ono ari kulinga mu kyuuma ekyetebwa microscope ekibona ebitabonebwa n'amaiso

Abaana, abaana bano nga bali luka era abaana bano bali luka nga bakozisa empiso kwotaire ewuuzi. Abaana bano basomi nga era bali muyunifoomu ey'eisomiro lyaibwe.

Omukazi, omukazi ono nga yesibye ekitambala kumutwe era omukazi ono yetwise ebbafu nga erimu amasoghani, amagama ni fooko, omukazi ono alaga nti ali tambula.

Omwiiga, omwiiga guno nga gutambuza amaadhi kusupidi eya yiriyiri era nga omwiiga guno ghe gubita ghaligho ebibaale baale ebingi ku kumbali ni kumbali okw'omwiga kuno kuliku emiti n'ebisubi.

Wano batereka gho ebivuga ebya kozisebwa nga eira era nga bino biba mukifoo ekyo kulambula nga bino birimu eby'endhaghulo kwotaire n'ebighandhiko ebibigemaku.

Ekinhoni ekyo mumaadhi era ekinhoni kino kyendha inho ebifoo nga ghaligho amaadhi maadhi, ekinhoni kino kiri n'omunhwa omunhenhe kw'otaire nga kyonhakyonha kirugavu era ghe kyemeraire ghaligho amaadhi n'obusubi subi.

Akatimba akaloba engege akatimba kano kalangi yakilagaralagara aye nga kumbali ere eliyo ekindhi ekyerukyeru.

Abasaadha nga bali mukiralo eky'e nte, abasaadha bano baligezaku okwikakanya ente eri kubukabuka n'omusaadha oghundhi aligezaku ogigema omugugha abandhi bwebatayiza mumbali eno nga era emberi mukigo eriyo ente edhindhi nningi.

Omusaadha nga afukamiire kuntebe, omusaadha ono ataire erementi ye kumbali ghano, omusaadha ono alaga nti ali kusaba nga afukamire bulungi inho.

Enhandha nga munnhandha muno mulimu abantu babiri nga bagemye amalobo era nga bemeraire kubi baale baale bali kuloba engege munhandha eno.

Omusaadha nh'omwana nga banho bemeleire mu maadhi ag'ennhandha, amaadhi ganho nga gakoze amayengo era nga bombi bagemye obwaato bwe bakozesa okuseyekeza ku mayengo.

Ekizimbe ekya kalina, nga ekizimbe kino kuliku amadhinhisa agendhabirwamu, emberi ghakyo ghaligho amamotoka agapakingibwa ghamberi.

Omusadha nga ayambaire enkofiira ku mutwe kwotaire akakokolo kumunwa nhi kunhindo, omusadha ono ayambaire nhi gilavusi mungalo nga era asibye etaayi

Omusaadha, omusaadha ono nga alifumba amagi mumaadhi agava ghansi nga masu, omusaadha ono asuntumaire nga aligema amagi bwagata mukaveera agamaze oya.

Omuntu nga ari kukaato akatono, akaato kano kali mu maadhi era nga ono agemye enkasi yaali kukozesa okutambulisa akaato kano, emberi ere eliyo akayumba kwotaire n'olusozi.

Ekizimbe, ekizimbe kino nga kyakalina era nga ekizimbe kino bakizimbisa matofali eghala ere ghaliyo omulongoti kwotaire n'omuti.

Omusaadha atyaime okumpi ghe kiyumba ekye bibawo bawo onho nga ali mungoye nkyafu kyafu era nga ghaligho nha bantu abandhi abemereire ere agali bi kasasiro ebingi.

Enkoko empanga nga enho bagisibyeku akalagala. Enkoko bagisiba bati nga bali gya kugitwala aghantu, nga bali gisibila omuntu.

Eirobo, eirobo lino bali kozesa okuloba engege mu maadhi era nga lino liroba engege ndhala ndhala. Eirobo lino balitaku akatego ghamberi okugemya engege.

Ente, ente dhino nga dhirinha langi efanhanha, ente dhino nga dhiri kulya obusubi era nga ente dhino dhiri ibiri, ente dhino dhitugha amaata.

Amayumba amangi nga amayumba gano agandhi bagazimbisa matofali agandhi itaka, amayumba gano gonagona bagaserekesa amabaati nga era emberi wago ere eriyo emiti egya kiragala.